Bapesi sango basangani na mindele.

bana-kelasi bafandi bazotanga bazolanda molakisi liboso

Mbulamatari ya ekolo afandi akokoma

Batandi bakiti ebele na mabende batie awa mpona koya kokumisa masanga.

Kopo ya miliki tobengaka pe yango yaourt.

Mbila ebele yako tokisa.

Mbisi ya monene ya kotumba na makemba kokalinga.

bakolakisa biso lolenge ya kokata suki ya mibali

Mokonzi ya mboka likola ya motuka na ba pingani ya ekolo na ba mbula matari.

Nyama kokalinga kwanga na ndunda.

Ba kiti esalemi mpona koliela.

Makemba kokalinga, na mbisi yako kalinga, batie matungulu likolo na citron pembeni.

Libota moko to pe mama n'a muana

Loboko esimbi chaînette ya kingo.

Suki ya maboko ya kongumbama ngumbama ya kolala na butu.

Kongo mibale mpona kosala bilanga

Fumbwa, mafuta ya nguba, matungolu, tomate na misusu eza na zando .

Mbisi ya kotumba balambi yango kitoko elengi mingi.

Ebele ya matembele ekokola awa.

mwana mwasi oyo akangi suke bameshe ya kolala

bana basi oyo bazosalama momesano ya kotambola

Bazotekisa mbala sokali atangawisi na misusu ebele

Batongi ndako kitoko penza makasi.

Ba pekisi bilenge mibali pe basi ko tambusa na telefone na matoyi.

Awa balakisi, babeti ndembo ya makolo bazwi lifuti na bango. Ezali bongo medaille na certificat esengo mingi. Nde bongo batelemi pona kozwa foto.

Bapingani ya ekolo to pe bato ya mibeko bafandi likolo ya motuka.

batongi ndako oyo kitoko ya pembe baloni pe banzete ekeko etelemi liboso nango

Batongi ndaka kitoko ya pembe ya molayi.

Mwana mwasi oyo bakangi ye suki kitoko mpenza tala ndenge ezongenga na mutu.

Babeti ndembo ya maboko ba kosolola na mokonzi na bango.

bendela ya mboka bapaya